Ɖevi aɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe antrɔe dzi eye ɖeviawo sugbɔ. Ne ekpɔ wobe ŋgɔa akpɔ be kotoku aɖewo le wobe ŋgɔ ye ɖevia ɖewo ɖo asi ali ɖewo hã wo bɔbɔnɔ anyi.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ ye ɖevi aɖewo wosɔ ɖe eŋuti. Ɖevia ɖewo do awu ʋi ye ɖevia ɖewo wo bɔbɔ ɖe anyigba eye ɖewo hã womedo awu hã le wobe dome ne ekpɔ wo megbea akpɔ be atiwo sɔ ɖe wo megbe.

Ŋutsu aɖe bubɔ le eƒe klo dzi wòle nyanu aɖe woasi eye ne ekpɔ megbe akpɔ be aɖaka aɖe le gama, ameao geɖe wodo awu yibɔɛ le wobe dome eye ameaɖewo hã woɖɔ kuku.

Nyɔnu aɖewo tsitre ɖe atikutsetse aɖewo ŋuti le…eye amea ɖewo de asi me, ŋutsu hã le wobe dome ye nàkpɔ nyɔnu ɖeka wodo afɔkpa ke nye afɔkpa yibɔe.

Afɔku aɖe dzɔ le ge ya ye akpɔ be eŋuwo dzodze wo be me ge ya abe exɔ aɖewo hã le ege ya wo bi. Enuwo pɛte wofia le ge ya. Ne ekpɔ me godzi hã la akpɔ be eŋuwo hã le metsom le ge ya.

Ame aɖewo tsitre ɖe exɔ aɖe ŋkume le gie. Ekie nakpɔ be wo megbea exɔ aɖewo le gama eye wexa dzi hã ŋu aɖewo tɔ ɖe gama. Eŋuawo dzesi dem mí, eŋu nye ati kpakpe mumu eye eŋu ʋi aɖe hã le axa dzi.